For North Central Nigeria pig farmers dey try also to grow dia business but if dem no sabi how to track moni both expenses and income e go hard to know weda dem dey make profit or dem dey run loss. So make we tok about method wey dem fit use to track all dis tins for pig farming. First method wey make sense well na to get record book or ledger. Dis one na simple notebook wey farmer go divide into diffren part. One part go be for expenses moni wey dem dey spend and dis one fit include moni for piglet, moni for feed, for drugs, vaccines, building of pens, water, labour and even transport. Anytime dem buy somtin or pay for service, dem go write am wit date and how much. Anoda part of di book go be for income any moni wey enta like wia dem sell pig, sell manure or even get support from Government or NGO. Dem go write am down. Dem go include who buy am, how many pig or kilogram dem sell and di price. Di third part of di book go be profit calculation. Dis one na wia dem go subtract total expenses from income. If moni wey enta pass wetin dem spend, dem dey make profit. But if na opposite, dem dey run loss. Dis na how dem go dey monitor weda business dey grow or dem need to change somtin. Now, apart from book, some farmer fit use mobile phone app. Dis days, some free or cheap farm management app dey like Farmpad, AgricGo or even just using Excel for smartphone or small laptop. E go help dem calculate everytin sharp sharp, draw graphs and even remind dem of payment or record updates. Anoda method wey still simple na envelope system. For farmer wey no too sabi write, dem fit use envelope to seperate moni. One envelope go be for feed moni, anoda for treatment, anoda for saving. Anytime moni enta or go out, dem go fit still keep small note say how much and wen dem collect or add am. E no too perfect but e enta pass notin. Some farmers dey join corperative group. For dia, dem fit learn how to keep financial record from others and somtime dem dey get small book training or sample record sheet. Plus, cooperative fit help dem arrange betta market and reduce cost. Last last, tracking moni no be big grammar oh. Na consis ten cy matter. Even if na small, once dem dey write everytin well, e go show wia moni dey leak, how to plan for tomorrow and how to build pig farming into real business. Make I drop true, make I tok true pig farming fit bring betta moni. But na only wen farmers sabi how e dey flow in and out. So for North Central, make dem no dull. Make dem use paper, pen, make dem use dia phone or even simple tok-to-sef method. As long as dem dey track am well, dem go make betta profit.

To dey keep correct record of how piglet and adult pig dey chop, how dem take dey feed and drink water, na one of di most important tin for pig farming. E no just help farmer manage animals well, e dey show weda pig dey healthy, weda dem dey grow well and weda farmer dey spend moni wisely. Make I break am small small. First benefit be say e help check pig health. If pig dey chop well, if dem dey drink water normal, e mean say pig dey okay. But if record show say one pig dey chop less or no dey drink like before, e fit mean say e dey sick or somtin dey disturb am. Dat record go help farmer notice problem early before e come big wahala. Secondly, e help track growth performance. Piglet suppose dey grow fast, especially if dem dey chop and drink water well. By keeping feed and water record, farmer fit compare how much feed dem dey give and how fast pig dey grow. But if e no match, somtin fit dey wrong maybe di feed no dey get enough nutrient or pig no dey digest am well. Anoda benefit be say e dey help farmer plant betta for feed budget. Feed na di biggest cost for pig farming. If farmer no sabi how much feed pig dey chop per day or per week, e go hard to plant or budget for. If record dey, dem fit calculate how much feed dem go need in a month and how much moni go cover am. E go help dem avoid wastage, e go help dem buy feed in bulk when price still dey low. E also help during weaning of piglet. For small small pig wey just stop to dey suck breast, dem dey learn how to eat, dem dey learn how to drink on dia own. If farmer dey record how much dem dey eat each day, e go help know if dem dey adapt well. If piglets no dey eat enough, dem fit add soft feed or change feed type to help dem grow faster. Anoda benefit na detecting feed theft or wastage. If record tok say dem suppose dey use fifty kg feed in five days but feed dey finish in three days, den somtin no dey clear. Either workers dey waste feed or dem dey carry am waka house. Wit record, farmer fit question and adjust. E also help wit breeding and performance selection. If farmer dey keep record of feed consumption and compare am wit growth rate and final body weight, e fit sabi which pig dey grow betta wit less feed. Dose na di kain pig wey dem go use breed for betta generation wey go save cost and grow faster. Wen vetinary officer or Government agent come for inspection or support, dem go see say record dem go see dia record of feed and water as e take dey complete. Dem go take di farmer serious. Dem fit even help di farmer get support, dem fit give am grants or training because dem see say e dey professional. So no mata how big or small di farm be weda na five pig or fifty, record of feed and water dey important well well. E fit be book you sabi use, e fit be board you dey use, e fit even be your phone. Wetin mata na say make farmer dey consis ten t and make e dey honest wit am, bicos na from dia betta farm dey grow. No dey joke wit am.

Pig need betta care to grow well and not to fall sick. One of di main tin wey dey help na vaccination and healthy keeping of healthy record. Na dis way farmer fit avoid wahala, na dis way dem no go spend moni too much. Make I explain how e dey go. Vaccination schedule for pigs: At birth zero to three days higher injection dem go give. Dem give piglets iron shot bicos dem dey born wit low blood. Teeth and trimming and tail docking if needed to stop dem from injuring each oda. At one to two week old, dem go give "E Coli vaccine" to protect dem from diarrhea wey fit kill small small pikin pig. From three to four weeks old, Mycoplasma vaccine e fit help prevent against lung wahala, dat na respiratory disease, antrophic urinities. Dis vaccine na im go stop sickness and breathing problem. From six to eight week old, dem go give swine fever vaccine. Dis one dey important well well bicos if pig catch swine fever, e fit wipe di entire farm finish. Deworming: Start to dey deworm dem small small from dis age. Every three month, deworm adult pig. Check and treat for lice or manage if body dey scratch dem or dem dey lean, before sow and boar go mate, check dia booster vaccine. Check vaccine so dem no go carry disease give dia young ones — dia piglets. Make sure say dem dey healthy, make sure say dem dey strong well well. How to keep health records for pig farm: Pig farmer go get small book or record sheet wey e go dey write everytin. Di tins wey you go write na im be dis: name or number of pig, di date of birth, every vaccine wey pig collect and di date, di deworming date. If pig sick, di kain sickness and wetin you go take give am, di date wen dey visit di farm. If pig die, di reason if dem know, dem go write am down. Dis record go help you know which pig dey fall sick pass. E go help you know if di vaccine dey work. E go even help you know if di next time to give injection or treatment to your pigs. How to plan betta for di next time — why e important: E save you from sudden loss. E help you first wetin don happun before. E go make your farm look serious if you wan apply for loan or support. And if you wan fit, it will help you draft simple health record table wey you fit write for book or use for phone.